Meeshaan waa meel barxad oo banooni lugu dheelo dad faro badan ayaa iskugu imaaday, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa fanaanad gaduudan iyo surwaal madow ah.

Hal biidso hal cabitaan iyo hal jiis, biidsaha midabkiisu waa jaale, jooskuna waa jaale.

Meshaan waxaa yaalo boonbal madabkiisa waa madow waxaa kujiro katiin katiinadaan magaca saaran waa c

Sartann waa sar jibiiloo oo jajjab san waxay leedahay afarbaal

Meeshaan waxaa yaalo moos liin waxaa saaran buug iyo caafiyaal, waxaa fadhiyo shan nin kan usoo horeeyo waxuu wataa shaar cadaan ah.

Meshaan waxaa joogo sedax wiil labo wajigooda waa madow midna waa uu cad yahay

Meeshan waxaa ku jiro laba nin oo qoro wax walba oo sawiro shumbiro iyo xayawaano

Meeshan waxa yaalo caano macaan xabad doorsho kor waxa kasaaran caano macaan iyo mid guduudan iyo geed cagaaran

Meeshaa maxaa yeelo aqal laba sheey midabkiisu waxaa kale yaalo armaajo tabaleed xariirta go masaarno

Meeshan uu xayaalo shan wax oo dahab ka sameysan waxyeellaan dhulka dhulka kalkiisa waa qaxoow

Waxaa ii muuqda baabuur khaladkiisii yahay caddaan uu taagan yahay shu malay waa laami ga afar rug ayuu leeyahay

Meeshan waxa taagan maamo waxay dadtaa xijaab

Meeshaan waxaa fadhiyaan sadex wiilal waxay wataan fanaanado iyo qamiisyo kala nooc ah

Meeshaan waxaa taagan arday iyo macalinkooda, waxay wataan shaar jaale ah iyo surwaal cadeys ah. Macalinkuna waxuu wataa jaakad calan ah oo kuqoran soomaaliya.

Meeshi waxa yaalo gaadhi midabkiisu waa madaw lugaha hore waxa kuyaalo xadhig

Meeshaan waxaa yaalo kursi haduu saaran shaati cadaan ah iyo surwaal jaalo ah

Meeshaan waxaa yaalo saacad seddax saacad oo tii raga ah

Meeshaa waxaa iga muuqda saxan cadaan ah oo saaran canba jaall aha cambahana mid ayaa gees ka go-an oo la tijaabiyay

Meeshaan waxaa fadhiyo afar gabdhood mid waxey wadataa dhar madow seddaxda kale dhar cadaan ah

Halkaan waxaa ku dhagan madow cadaan jaalo cagaar

Meshan waa wado waxmaray labo karbiil waxakuyal afar luuugod

Meeshan waxaa yaalo waxyaabo kusheen ayaa yaalla waxaa saaran saxan

meeshan waxa yaalo baabuur maduw ah

Meshan waza fadhiya sedax nin waxey wadwatan qamiis qamis baluug ah kan kuxiga waxow wara qamis cades ah io qamis kafey

Meeshaan waa wado waxaa fadhiyo biyo waxaa maraayo mootooyin.

Meeshaan waxaa ayaa loo saddex saxan waxaa ku jirto canjeero waxaa cagaaran waxyaalo ah

Meeshaan waxaa yaala bambal waxaana ku dhex jiro koob kalarkiisu yahay madow

Meshan waxa suran shati io bumo shatiga midabkis waa cadan bumahan waa cadan

Meeshaan waxaa yaalo hal ookiyaalo oo kiyaaalo medebkiisu yahay bulug mari

Meshan waa guri oo labaab midbakis waa madow io dahbi

Meeshaan waxaa yaalo hal faraanti kalarkiisu yahay dahabi

Meeshaan waa miis waxa saaran canbo babayay qaro liin dhanan iyo karooto

Meeshaan waxaa yaalo kabo oo ah kafay iyo jaale.

Meeshaan waxaa suran shaati iyo jaakad jaakatiinka midib kiisa waa madow

Meshan waxyalo halgalas waxan kujiro cabitan midbkis waa gaduud

Meeshaan waxaa yaalo hal dirac iyo Garbo saarkisa diraca midib kiisa waa buluug iyo cadaan garba saartana waa buluug

Meshan waa buundo hosted waxmaray babuur wado wayay

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa joogo naago malaamiley ah oo dhulka xaaqaayo. Gabadha ugu soohoreyso waxay wadataa iskoobe, diracna way xiran tahay.

Meeshan waxaa iga muuqda armaajo cadaanna miis caddaana kursi cadaanna iyo daah guduudan

Meshaan waxaa yalo rooti iyo maraq maraqa waxaa dul saran mayunees cadan eh iyo waxaa kaloo ku sharaxan cagar ah kabsar caleen

Meeshaan waxaa yaala surwaal iyo shaati midabkiisu waa cadaan surwaalka midabkiisu waa madow

Meshan waa sar jajaban oo qadimi ah oo wagii hore ehed

Meeshaan waxa iiga muuqda katiin midabkiisu yahay dahabi oo saaran caagad cadaan ah

Meeshani waxaa taagan caganta waxay kuhaysa magaroofan

Meeshaan waa qol jiif eh waxaa yaalo hal sariir.

Waxaa ii muuqda nin makaanig ah waxa uu sameynayaa birr xun wataa koofijaallo shaati buluug

Waxaa ii muuqda laabtoof saaran miis ka kooban madow cadaan buluug derbi wacdaan

Meeshaan waa geed cagaar ka sameysan

Meeshani waxaa saaran oo kujiro cabitaanka waxaa kaloo meeshani yaalo sixni

meeshaan waa laami waxaa ma rayo babuur weyn iyo baabur caasi ah meeshan waa yaalo labo miis ayo

Meshan waa iskul waxyalo kursi io miis oo alwax ah dhulkan waa mutuleel wan cadan darbigan waa cadan io jale

Meeshaan waa xaafado waxaa kuyaalo geedo cagaaran, waxaa meesha maraayo hal nin.

Waa miyes waxaa saaran ubax meydkiisu yahay cagaar cadaan xilsaaran yahay miis midabkiisa qaxwi darbiga wacdaan

Meshaan waxaa yaalo labo kabood mid midab kiisu yahay madow Kan kalana midib kiisa yahay cadaan

Meeshan waa qol jiif sariir iyo joodari ayaa yaalo go' ayaana saaran

Meeshaan waxaa ka muuqda ciyaartoyda degmada kaaraan saanadaha ay qabaan midabkooda waa guduud

Waa naag waxay qabtaa xijaab iyo saako saaka galgaduud waa caddaani gudub tay

Meeshaan waxaa fadhiyo nin oo gacanta ku wada makrofoon wuxuu wataa sharcidana madow ah iyo macaluus jaalal ah

Meeshaan waxaa ku taalla jiko jikada dhexdeeda waxaa ku jira gabar waxayna ku karineysaa cunto

Meeshaan waxaa ii muuqda shaati kalarkiisii yahay caddaan meesha uu saaran yahay waa caddaan

Ii muuqda boom balo caag ah oo qaba sarwaal qaxwi ah oo ragga ah

Waa xaflad isugu imaaday niman iyo naago ninka u soo horreeyo wuxuu wataa shaati gaan suud madow waxay ku fadhiyaan kuraas cadaan miisaas cadaan biya caaf ee horyaal

Mise waxaa yaalla miiska korkiisa waxaa saaran ma beel galkiisu waa caddaan iyo guduud

Meshn waxsaran shati beeri ah oo lalaban

Meeshaan waa iskuul waxaa joogo arday waxay wataan buug iyo qalin. Arday kale waxuu gacanta ku wataa buug iyo qalin. Iyo shaati madow.

Meeshaan waxaa fadhiyo arday waxay wataan waa iskool sare saddex qaliin ayey gacanta ku qaran haystaan waxa ay qorayaan kuraas buluug ayey ku fadhiyaan darbiga waa jaallo

Meshan waxa yalo bobilo waa madow waxa kujiro katiin midabkedu oow yahay cadan

Meshan waxaa yaalo hal shaar macawiis iyo cimaamad madabkiisu waa cadaan iyo kafeey sidoo kale cimaamadana waa cadaan iyo kafee macawiistana waa gaduud iyo cadees

Meeshan waxaa ii muuqda dhismo dhisayo bulokeeti iyo dulsar saaran nin ayaa taagan wata garan cadaan surwaal madow

Wadada waxaa taagan labo gabdhood oo dhar mideb kiisu yahay dahabi wato

Meeshan waxa yaalo midabo yar yar midabkeda tahay waa suuli suuli

Meeshaan waxaa fadhiyo labo wiil waxay wataan boonbalo yaryar iyo dhar shaar cadeys ah.

Meeshaas waxaa iiga muuqda kuraas lagu qadeeyo armaajo midabkeedu yahay cadays iyo madow miiska kaleerkiisu waa caddaan kuraastana waa cid ciid

Meeshaan waa hool waxaa fadhiya saddexdan waxay ku fadhiyaan kuraas gudoodan kan u saaray wax wataa shaati ah

Meshan waxayalo labo bobilo waxan kujira labo sarwal waxan cades io dahbi

Meeshaan waxaa yaalo mooye lugu tumaayo basbaas, waxaa kudhex jiro basbaas iyo tuun.

Meeshaan waxaa taagan lix nin. Mid waxuu hayaa dambiil, midna ciid ayuu dambiisha kushubaayaa, waa milaamiley. Ninka u soohoreeyo waxuu wataa fanaanad cadaan ad iyo surwaal kafay ah.

Meeshaani waxaa yaalo hal saxan waxaa saaran laba xabo Shuwaarmo yaanyo sibirzaan, barbarooni, ansalato ama ansalaato iyo qajaar yaanyo sibirzaan baradho jibsi

Meshaan waxaa iga muuqda labo wiil oo wata qiimisyo midna makarafoon wato oo cimaamada hal cimaamadna waa guduud gadalna waxaa ka fadhiyay sheekh wata khamiis cad

Meeshan waxaa yaalo boorsooyin karradii caddaan dhulka waa in dhulka waa midow

Meshan waxa tagan halgabar oo kuheyso gacanta makarofan midabked waa cadan waxey watata dhar gaduudan

Meeshaan waa iskuul waxaa fadhiyo seddex wiil mid waxuu wataa shaati jaale ah iyo saacad. Waxuu gacanta kuhayaa qalin buluug ah.

Meeshan waxaa yaali kartoon ay ku jiraan khudaar ka horkeedu yahay jaalo qoraal ayaana kor u qaran garsoonka

Meeshaan waxaa yaalo rooseeto oo kujirto dhalo. Korna waa dhalo hoosna waa madow. Midabkeedu waa gaduud, kafay, madow iyo basali.

Meeshaan waxaa yaalo cagafcagaf waxay qaadaysaa ciid waxay kushubeysaa gaari kale oo carro gadis ah, cagaftu waa jaale, gaariguna waa cadaan.

Meeshaan waxaa habeenkii joogo dad fara badan oo ku sheekaystaan oo wax ku cunaan

Waxa ay muuqda saddex jabbaati kalkooda yihiin jaalo weel ay ku jiraan oo caddaan

Meeshaan waxaa masjid waxaa dhax fadhiyo niman gacmaha waxey ku heestaan kitaabo

Meeshaan waxaa ii muuqday meela yaallaan gaariga oo ilmaha ku ciyaaraan ku ciyaaraan kadaradoodu waxay ku waaweyn buluu guduud dhulka hoose waa cadaan

Waxaa ka muuqda weelasha hiddaha iyo dhaqanka oo ay ku jiraan bun iyo galley

Waxaa yaalo dirac midabkiisu waa madow yahay haddaan xusaaran yahay is-jaaid waxaana ag fadhiya gabar

Waxa ay muuqda guri weyn waddamada oo villa ah oo caddeyd caddaan waxaa horyaalo gaari cadaan geedahay

Meeshaan waxaa taagan hal bon banbalo waxaa ugu juro surwaal bonbalaha midib kiisu yahay cadaan

Meeshaa waxay iga muuqda gabdho wato dhar jaalala ah midna mobile wadato mid naafka daboolatay gadaashooduna waxaa ku yaalla guryo dhulkana waa ciid gaduudan

Meeshan waxaa yaalo weelal la dhaqaayo wiilasha way badanyihiin boolka ugu soo horeeyo waa koob

Meeshaan waxaa yaalo garaafo dhalo ah midabkiisu waa cadaan.

Meeshaani waa xeebta liido bada halkan waxaa joogo gabdho iyo hal wiil

Meeshani waxa yallo gobol ròdholo waxa ka loooyaala midabkiisu yahay cadaan

Meshan waxa fadhiya afar naago mida usohoreyso waxey watat gabsar balug io ilyar gadud sh

Meshan waa lami waxamaray hal mooto afar wll afarta wll

Meshan waxsarana hal ubax cadan io cagar ah

Meshan waxayalo makinad ido bac kujirto io ido bac lahen

Meeshaan waxaa beer ilmaha yar ay ku ciyaaraan waxaa yaalo diifow, xarig ka bood iyo wax walbo

Waa boonbalo kalirkiisii haye caddaan fanaanad cadaan ayaa ku jirto meeshii u yaalla waa miyi darbiga wacdaan

Meshan waxa saran jijin midabked waa dahbi

Meeshaan waxaa yaalo toban katiinad iyo hal dhego dhego ah Ka tiinada bidib keeda waa madow

Meeshaan waxaa taagan sadex nin oo caseeyaal ah waxayna wataan kabo badan

Meeshaan waxaa yaalo labo kursi iyo fiyoore cagaaran. Meesha labada kursi waa madow, fadhiga saarana waa garee.

Meeshaan waxaa fadhiyo wiil iyo gabar. Gabartu waxay wadataa xijaab dameeri ah.

Meshan waxa kuyalo geedo aad ufara badan midabkode waa cagar laman dheer nah wow leyahay

Meeshaan waxaa yaalo boonbalo waxaa kujiro fanaanad cadaan iyo madow ah.

Meeshaan waxaa iiga muuqda darbi kalarkisu yahay cadaan waxaana ka dambeeyo darbi kala oo jaalo ah

Meshan waxyalo galas dhalo ah waxan kujira cabitan gaduudan io baraf

Meeshaan waxaa yaalo sariir hal nafar iyo bar ah, waxaa saaran seddex barkin dhulkana waxaa yaalo cagasaar iyo hal roog.

Meesha waxaa saaran go-a go-cad waxaa dul saaran greece yihiin ubax dahabi wacdaan

Meshan waxtagan bobilo oo kujiro sakoyin kalarkoda waa kafey baluug jale madow

Meeshaan waxaa fadhiyaan niman saddexba ah waxay noqotaan dharka ciidanka way na fadhiya meesha

Meshan waxyalo bobilo midabkis waa cadan waxan suran kattin midabkedun yahay dahbi

Messhaan waabeer waza shaxtaaganahay

Meshan waxa suran fananad iosarwal fananad waa baar sarwalkan waa baar

Meshan waxayalo miis cadan ah waxa kor saran dhoob wana cadan waxa kor suran ubax cagarn

Meeshaan waxaa fadhiya labo wiil midabkooda midab uu yahay cadaan labada nin waxay wataan suud mid suudkiisa waa baluug iyo waxuu wataa kaloo wataa ookiyaalo garabaati gaduud shaati cadaan midne suud gariije ah garabaati madow ah iyo shaati cadaan eh

Meeshaan waxaa yaalo tarmuus, jalmad shaax iyo caano miir. Tarmuuska waxaa lugu shubahayaa shaax.

Meeshaani waxaa ku beeran geedo cagaaran kala duduwan ayu nuuc ah geedka cagaraha geed qumbo geed fiyooro geed moos oo aad u quruxoon oo cagaaran waaye waxaa dhax yaalo baabuur oo cadaan eh

Halkaan waxaa yaalo armaajooyin kalarkisu yahay jaale iyo sariir kalarkisu yahay qaxwi

Meshaan waxaa saaran dhigo dhego midna waa dahabi midna waa qalin

Halkaan waxaa yaalo sariir yar oo gaduud ah iyo kursi kalarkisu yahay cadaan

Halkaan waxaa suran hal qamiis oo ah qamiis sacuudiyaan.

Meeshaan waxaa fadhiyaa niman mid wuxuu wataa suud madow shaati cadaan mid wuxuu watasheeri midow ga cad ayaa hor yaalla miis cad ayey horyaalo kuraas ayey ku fadhiyaan dad wey ka dambeeyaan

Waxaa ii muuqda laba naad iyo hal nin waxa ay korayaan qashin waxay jooga meel qashin lagu daadiyo gacmaha garavs ee ugu jiro waxaa ka dambeeyay qashin farabadan iyo jawaano

Meeshan waxaa iga muuqda laami la sameynayo oo ku dul taagan nin waxaana sameynayay laamiga cagaf waxaana wada nin

Afar saxan ilaa bahalada shaaha la saaraayo iyo qaando ,sidoo kale shaka-shuuko iyo saxanaa ka hooseeyo cadaan ah ,Beer waxaa ka hooseeyo saxan kale, sawaayad waxaa ka hooseeyo iyo rooti saynuun iyo caano rooti tak away eh.

Meeshaan waxaa maraayo gaari wuu saaran yahay kabo iyo boorsoyin kabaha midab koodu yihiin cadaan

Meeshan waxa iga muuqda weel ay ku jiraan afakaadho madmadow waxa aynu saaran yihiin miis

Boor guduudan oo ka sawiran yahay delivery food easy fast oo order